Halkaan waa Kane waxa saaran sida:bacyooyin ku kala jiro baasto oo ay nooc ah mid buluug, mid cad, mid gaduud, mid jaallo, mid madow baayaha kala eh. Waxayna saasaaran yihiin Alwaax oo istiriijtiij ah, karartiisana cayaar uu yahay, saf-safay na u saaran yihiin sida baasto dhàar-dheer, baasto makaroni iyo kaliini.

Halkaan waxa saaran dahab cadaan ah o sida baliisha camal ah waana dhago oo eh dhago cadaan ah geesahana ka ah qalin waxayna ku dhagan yihiin xaashi cad waxana gacanta ku haayo nin oo uu ugujiro faranti

Halkaan waxaa fadhiso arday ku soo kulantay meel. Waxayna fadhiyaan miis waxayna qortaan cashir. Hal gabar xijaab jaalle ugu jiro inta kale waa xijaab uniform baluug ooah. Waxayna qof kas ku mashquulsan tahy qalin iyo buug.

Mashan waa yalo moos kalar kisi waa cagar